Bara ka dɔkta yuuni maa bara maa mi pɔbi la nyɛ pɔbirigu o lee bi bɔbi bɔbga ka dɔkta maa mi yɛ liiga vakahili ka che paɣa so n ʒi nyaanga ŋɔ ka yihi nyɛ pɔbirigu maa niŋ o teengi ni gaɣa gba ʒimi ka pipa gbana pa n paya.